Wannan abu daga gani shima yana bayani ne akan Rahina Musa tanada ciki wata wata tara sanan kuma zata iya haihuwa kowane lokaci bayan wanann Rahina taje asibiti an dauke ta an kaita wani asibiti to da aka dauke ta aka kaita sibiti sai akaga akwai dan bayanai da akan dan yi shawarwari da akan bawa Masu ciki to irin wannan zakaga an samu anyi an gamsu da dashi baya ga nan sannan kuma ana samun irin haihuwa na wata tara, zakaga an haifi yara na wata tara wurin shayar da yarannan gaskiya tsakani da Allah abu ne me dan wahala saboda yaran zakaga yara sai kaga yanayin jikin nasu ya sauya daga yanayin da aka haife shi saboda watannin ko kuma adadin haihuwa na ayara bai kai ba, bai gama samun abubuwan da zasu gina mai jiki ba, a jikin maman nashi to irin wa'innan yaran gaskiya sai an taimaka musu da irin abubuwan da zasu gina musu jiki sakamakon haihuwan nasu da aka dayzo a wannan lokaci to irin wannan zakaga akan samu abinci mai gina ma yara jiki, wanda asibitoci na gwamnati ake samun irinsu Idan aka sau wanann ana bawa yaran sai kaga yara sun miqe sai kace ma ba su ba so sau dayawa shiyasa zakaga ana kokari a riqa zuwa awo akai akai da kuma samun abubuwan da zai gina ma maman yaro jiki saboda yaro idan an tashi haihuwarshi kaga an haife shi tabarakallah masha Allah. shiyasa muke ba yan uwa da abokan arziki wannan shawara akan akan zuwa awo da kuma sauran wasu abubuwa da dama, idan mutum yaji yanayin jikin nashi ya canza daga yanda yake, sai yay kokari ya garzaya yaje asibiti dan a duba lafiyan nashi. wanann shine a takaice.

Ana wannan bayani shi kuma yana magana ne a kan ɗaukan jini, zuwa kaman sa ma wani. Toh, shi ɗaukan jini, ana yi ne don a ceci rayuwan wani al'umma ko kuma wasu mutane da ciwo ya kama su, misali kaman wanda yake zazzaɓi sosai mai zafi wasu zakaga jini yana tafiya a jikinsu sakamakon wanan zazzaɓin, wasu kuma za kaga ƙila haihuwa yazo musu ne sai, haihuwan jini yazo ya ɓalle su ma wannan ana neman jini a sa musu saboda a ceci rai. Sannan ko kuma na uku akwai wa'inda za kaga suna da sikila, su ma jinin zakaga yana ƙonewa a jikinsu ana ƙoƙari a samu wannan jini saboda ai ƙoƙari a taimaka a ɗauka a sa musu, sakamakon ƙarancin sakamakon ana so a ceci rayuwan wannan mare lafiya, shi yasa ake wannan abun. Sannan kuma ana na huɗu kenan zan ce, ana ƙoƙarin ceto rayuwan wannan mare lafiya ne saboda shi jini idan babu a cikin jikin mutum, ya kan ɗan ɗauki lokaci kafin ace ya tafi, amma kuma samun jinin nan zai taimaka mai saboda nan da nan yay saurin warkewa, da kuma saurin samun sauƙi a jikinsa. Baya ga nan kuma za kaga akwai masu ƙarancin shaƙan numfashi idan jini yay ƙasa, shima wanann ana ƙoƙarin a samo jinin nan a sa mai, a sa mai saboda a ceci a ceci a ceci irin, so wanann shine a taƙaice ake ƙoƙari a samu wa'innan abubuwa ai musu saboda ceton rai. Shi yasa wannan ƙarin jini yana da matuƙar mahimmanci ga al'umma ko kuma ga wanda baida lafiya yake a ke buƙatan jini. Wannan shine a taƙaice.

Wannan shi ana magna ne akan maganin zazzabi Abubuwan da zakay amfani dasu wasu ganyayyaki ne da kuma lemon tsami da kuma bawon abarba da kuma muna cema wannan ganye ganyen tea wa'innan abu zaka same su ne ka dafa a hada wuri daya ka samu ruwa a kalla ka samu kaman kofi dan babban kofi haka babba ba dan karami ba, babban kofi sai ka zuba shi Idan ka zuba shi aciki zakasa wannan ka hada wa'innan abubuwa da zaka gansu kamar haka a hotonnan idan ka hadasu wuri guda ka zuba ruwanka zaka barshi ya ya tausa ya tausa sosai Idan ya tausa sosai daganan kuma zaka dauki wannan, zaka duba shi kagani idan har ya tausan sosai zakaga ya cnja kala yayi kaman yalo-yalo shine wannan zakace maganin ya dahu. Kuma zakaji hama kanshi yakeyi kanshin zakajikamar na lemu ne kamar dai kayan dadi haka zakajishi saboda tsaban dahuwar da yay in ka samu wanann akai wanann, daga nan kuma zakazo sai ka ajye shi ka barshi ya dan sha iska In ka dan barshi ya sha iska in ka dube shi ko da a kofi ne zakaga ya baka sha'awa kuma zakaga zaiyi yanada kanshin dandano Kanshin dandano m dadi. Daganan ba ason wannan. Gara ka barshi idan ya sha iska sai ka dauka ka riqa shan shi Idan kanasha wannan da kake kallo yana maganin zazzabi sosai kasan komai na rayuwa ka jarrabta shi. BAza wai kace kaza bai - A'a Idan ka jarrabta ka gani, kai da kanka zaka bawa wani labari yanayin yanda kaga abun yayima aiki, wannan shine a takaicen takaitawa ko kuma in ce a bayanin da Mutane zasu fahimta wannan shine maganin zazzabi a takaice

Wannan Bayanin dazanyi shi wannan Magana ne akan Cuta na ido Cuta ta ido kaman Ace Ko kuma kaman ince Yanayin yadda Glass na ido Yake Ko kuma magani Ko madubi na ido yake Idan mutum yanda irin wannan matsala Yakan samu karancin Ganin abu, Da kwau Daga nesa Zai rika ganin abunne Irin Yishi yishi Yishi yishi mukan ce mai ko kuma ace a hausance kenan yishi yishi Ko kuma ya rinka ganin abun irin Abun yamai nisa dayawa so Baka ganinshi sosai Koda za'a motso ma dashi kuma ne Zaka ga abun kana ganinshi Ba zaka ganshi da kwau ba Zaka rika ganinshi yana ma kaman yana yana Wannan shima duk dai Matsala daya ne Ko kuma ace Ka rike waya ma Wayan ka a hannu Kana son zaka ga rubutun dake ciki Zaka rinka ganinshi shima yana yana Ko kuma kaganshi irin yayi Tsawo kaman abun yana nesa dakai Wannan yana daya daga ciki Koda za'ace ka dakko littafi ne ma kace zaka karanta Shima zaka ga abun Kuma idan idan irin wannan ya samu matsalar zaka ga daga Dayake cikin idon ne Yake samun Damuwa to amma ga likitoci irin wannan idan abun ya faru! mutum ya kamata ya danganta da wurin likitoci Likitoci zasu bashi shawarar abunda ya kamta yayi Idan aiki ne za'ai mai Zasu bashi shawara ga abunda ya kamata idan ma magani ne zasu bayar Zasu cema ga abunda ya kamata kayi Wannan shine abunda yake ya kamata mutum yayi Ko kuma ya kiyaye akan shi Wannan ina ganin shine a taƙaice.

um wannan, Yana Bayani ne akan, Yana bayani ne akan yadda sperm Yake Samuya Ake samun shi Har zuwa Fitar dashi So a yanayin yadda abun yake shine Sperm, Yana faruwa zaibi hanyoyi da dama da dama Da dama Kafin A zoga abinda zaiyi Abunda ke faruwa shine A takaice Sperm Zakaga akwai hanyoyin dayakan bi Wanda badai zan tsaya in ce, na Abubuwan daki daki daki ba Sakamakon, Yanayin lokacin da nake Ake bamu To amma abunda zance shine Wannan Shine misali zance kaman za'a samu um saduwa Zai hadu musali da nata Idan ya hadu misali Zai shiga jikinta misali daga nan Kuma nan shine za'a ce za'a samu, idan ya shiga jikinta kwanaki kokuma ace dan lokaci Daga nan musali abun zai fara Ragewa ace ansamu shiga Sai kaji daga nan ana cewa an samu ciki Sannan kuma Wasu hanyoyi da wannan Abun yake bi Shine zakaga za'bi wasu hanyoyi ne wanda suke daban daban daban daban. Kuma gaskiya ba hanya ce ta, Wurin daga inda yake tasowa yasha banban daga inda fitsari yake Saboda akwai hanyoyi dashi wannan Wannan ruwan Manni Ruwa ne yake zuwa To kaga Shi kuma wannan Hanyan da fitsari yake zuwa Shima daban Wannan shine a takaice

Wannan yana bayani ne akan, Hanyoyin da za'a bi wurin, Kamuwa ko kuma daukan cancer Shine Misali daga shekara shabiyar Mutum ya kamata aimai Allurori na kiyayewa ko kuma na kamuwa da wannan cuta Za zaga idan har kasa, Allah yayi taimako akai ma wannan allurai zaka ga gaskiya Bazasu, mutum bazai kamu da wannan allura bah Daga su kuma shekara Suna za kaga wasu a ciki sunyi rashin yin wannan Allurori sukan kamu Ko kuma ace suma ai ƙokarin yanmasu Saboda kamuwa da wannan Cuta Bayan ga nan kuma wa'inda suka Kamu da wannan cuta! Akan yi kokari Don ɗorasu akan Magani Saboda Karya zo wannan cuta ya, Kwantar dasu Ko kuma yajawo har ace za'aima mutum aiki Idan mutum zai kiyaye dokokin da likita ya ɗorashi, Akai Zakaga sauda yawa gaskiya Mutum zai samu sauki Sosai a jikinshi Kuma zai samu Yanayin jikin nashi shikanshi zaiji Ya chanza ba kaman daba Wannan shine A shawarce kuma likitoci sukan bayar da shawaran haka Sakamakon likitoci Suda suke aikin sune sun, San abinda ya kamata Dakai dan adam Kakiyaye saboda idan da laluran zaizo rashin kiyayewa zai iya jawoma gagarumin matsala Wani ma kaga har abinda ya tara kaba, ki daya ciwon nan ya lasheshi Kuma ba tare da ya samu magani ba Ko kuma ba tare daya warke ba Kunga yin haka Bai kauto ba Gara tun lokacin da kaji abu, Saikai kokari Kaje ka kiyaye Kabi abinda likita ya tsarama Wannan shine a takai

wannan shi yana magana ne akan vaccine da ake ma yara dan kare garkuwan jikin su gaskiya vaccine yana taimakawa kwarai da a niya yana kuma taimaka ma yara dan kara musu kariya ga jiki ko kuma in ce musu kara karfi ga jiki soboda wasu kwayoyin cuta ko kuma wasu lalurori da su kan fito ma yara yi ma yara wannan alura ya na da matukar muhimmanci sakamakon akwai lalura kala da kala da suke zuwa irin kamar na yara wannan yin alura yakan taimakama iyaye, su ma saboda yaro za ka ga lalura, lalura da za ka ga yara su kan yi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan yin wannan alura mun sani yana taimakawa sosai shi ya sa mu kan ba iyaye shawara su yi kokari su rin ka kai yaran su asibiti dan yi n musu wayannan alurori masu kare garkuwan jiki soboda yin wannan alurorin yana da matukar mahimmanci ga al'uma da kuma rayuwan yara kanana soboda yin wannan alura kaman misali za ka ga akwai bakon dauro, akwai measles akwai bakondauro sannan kuma akwai akwai wasu lalura da su kan jifto su ma duk gabakidaya ko kuma mace kamari rin zazzabin cizon sauro shi ma yana? irin kariya ko gudunmuwan wannan alura idan an yi shi ya sa mu kan ce ma iyaye su yi kokari da zara sun ga yaron su ya canza daga yanayin da yake su yi kokari su kai shi asibitti rashin kaiwa asibiti shi ya kan jawowani lalura ya shiga sakamakon kila ko iyaye su ce ai sun ga kaza ko kuma sun ba yaro kaza ba magani yaro a gida bai inganta ba inharba anduba shi ba duba shi shi yake da muhimmanci sosai a asibiti shi yake da muhimmanci sosai

barin yara wannan bayani a takaice barin yara sallaka titi da kan su ya kan jawo hatsari mara masaltuwa shi yasa so dawaya ake so iyayi sukoya ma yaro sallaka titi ba wai a ce su saki yaro sakaka b wai yaje ya sallakatiti dakan shi wannan bai kyautu ba a tsari ko kuma a doka ko kuma ince a yanayi yanda ya kamata mutum ya yi shi ne idan zaka sallaka titi ko kuma za'a ba kai bai kyautu a bar yaro ya sallaka titi da kan shi ba ba tare da an koya mai ba abin da ya kamata iyaye su yi kafin yaro da zara yaro ya kaiwayo ko kuma yayi wayo ya kai adadin da za'a aike shi toh na farko karkace za ka aike shi shi kadai a'a tafiya da za ka yi da shi shi ma wani ilimi ne da za ka koyar mai bareyin da zai bi ko kuma hannun da zai bi ko kuma idan zai sallaka titi ne ga yanayin yanda ya kamata ya yi misali idan yaro ba ka koya me ba yana fitowa gida yana iya fitowa a guje kawai in da titi kusa da shi ya tsalaka ba tare da ya duba hagu ko daman shi ba idan ko yana tare da uwan shi ne ko kuma maman shi yaro zata nuna mai in ka fito gida kar ka fito gida a guje idan ka fito gida ka fito gida da tafiya idan ka fito gidan da tafiya sai ka zo bakin titin kar ka tsalake sai ka duba hagu da daman ka idan ka ga hagun ka ba moto a wuraren ka kali daman ka ba moto a wuraren shi ne za ka iya katsalaka idan ka ga da moto ko da yana nesa da kai ka barimotan nan ya wuce sannan ka tsalaka kar ka ce za ka yi gaggawan tsalakawa ba idan ka tslaka za'a iya samun hatsari mare misaltuwa za'a iya hatsarin ma ya zo ko ka ratsa rai'n ka ko kuma a ratsa ka ko kuma wayanda suke cikin motan su kuma a samu ratsuwa ko kuma a samu wani babban ciwon da za ka ga an tattari mutum an kaishi asibiti wannan shi ne ake so ga iyayi su rika kulawa su na nuna ma 'ya'yan su yanayi ko kuma abin da ya kamata su yikafin su tsalaka titi wannan shi ne a

wannan shi ake kira da yin kaho a hausance kaho wani abu ne da ake yin mamutum a kafa ko kuma a baya ku kuma a hannu sakamakon dalili ko kuma in ce dalilin da ya sa ake kaho mutum ya kan ji ciwo sosai a bareyin ko kuma a wuraren da ya ke sa a yi nai kaho idan mutum misali ya samu mai yin kaho ya yi mai bayani gashi gashi ga masalan shi sai mai kahon ya ce mai toh ba damuwa sai ya nuna mai inda ya ke son a yi mai a hannu ne ko a baya ne ko a kirji ne ko a kafa ne ko dai a ina ne duk ko a gwiwa ne kaman yadda mu ka gani a hoton na wurin gwiwa duk ana yi idan maiyin kahon ya tashi zai zo da kahon shi zai sa a daidai wuraren sai ya goge wuraren idan ya goge wuraren zai sa kahon shi a wuraren idan ya sa kahon shi a wuraren za ku ga shi ne zai sa baki ya zuko ya zuko ya zuko ya zuko wannan zukowan nan da ya ke yi ba wai yana bukar wai ku yi tunani ko ko jini ne yake zo a'a ba jini yake zukowa direct ba jinine ya ke zukowa zuwa bakin shi a'a shi wannan kahon da ya ke sa wa ya sa ne a wuraren yana son ya taro ya taro ya taro jinin da ya ke wuraren idan ya taro ba wai da ya cire kahon za'a gajinan ba ne a wuraren a'a ba haka yake ba sawan da ya yi idan ya sa ya zuko ya zuko jinin kaman zai zo wuri daya ne sai ya taru idan jinin ya taru a wuri daya sai ya dauki lokaci misali idan ya dauki lokacin nan daga nan wuraren za'a samu kamar reza idan aka samu reza aka cire wannan kahon dama akwai rezan shi a daya da misali audugan shi da dayan sauran kayan shi a wuraren sai ya samu rezan shi sai ya tsatsaga wuraren da aka cire wannan kahon idan aka tsatsaga aka tsatsaga aka tsatsaga za ku ga wani jini na zuwa baki bakin jini a wuraren wannan bakin jinin da kuke gani toh shi ne za ka ga an ce an cire wannan ciwon idan mutum ya tashi aka gama wannan jinin ya fita za ku ga mutum idan ya tashi wuraren zai ji shi wannan ciwon da ya ke ji bai jin wannan ciwon sai a sa auduga a goggoge ma a sa dai maganin da ya kamata duk a goggoge mai wannan shi ne yanda ake kaho a takaice

wannan shi yana bayani ne akan yara kanana da akemusu alura rigakafi alura rigakafi yana da matukar muhimmanci ga yara idan aka ce alura rigakafi ya kunshi aluran hanta aluran polio, aluran ga dai su nan da aluran bakon dauro aluran ga dai su nan da sauran su yin wannan alura yana da matukar muhimmanci ga yara ko kuma in ce yana da tasiri ga yara rashin yin wannan alurorin shi yakan sa yaro zuwa gaba ka ga yaro kila ya zo da wani matsala ko kuma wanidamuwa shi ya sa so da yawa likitoci sukan ba iyayen yara tun daga zuwa awo abin da ya kamata ku yi shi ne idan kun yi haihu ku yi kaza anama yaro alura misali daga haihuwa zuwa sati daya za'a yi mai alura daga kaza zuwa kwana arbain misali shi ma za'a yi mai daga kaza dai zaga ga ana ta muku bayani soboda me ne? kiyaye yaran na ku da zaku haifa da wasu lalurai ko kuma yaro ya zamana an haife shi lafiya rashin yin wannan alurori rigakafi ya zaman yaro ya samu matsala daga baya wanda kai kanka kila abun ma daka tara ya zo ma ya kare ko kuma abun da kuke nema kuka dan samu kuke rufa ma kanku asiri ya zo ya kare shi yasa likitoci shi ya sa likitoci sukan bayar da shawara dari bisa dari su ce ka yi kokari ka kiyaye ka yi kokari ka yi kaza soboda me ne su sun sanmatsala da zai iya faruwa daga gaba ko kuma suna harsashen daga gaba kaza ne soboda sakamokon yin kaza ai likita bai taba yuwa ya soka mutu likita ya na son idan ka zo ka samu lafiya kuma in ka samu lafiya zai fi ka farin ciki da samun lafiyan nan dakayi shi ya sa so da yawa likita ya kan ba mutum shawara yanda ka san shi ya haife shi shi ya sa so da yawa in ake son idan ka ji wani abu ko kuma likita ya ce ma wane yi kaza tah kayi kokari ka yi soboda ba zai taba cutar d kai ba shi ya sa mukance kokari a yi kokari kai yara wayannan rigakafi da ya da ake yi soboda a samu lafiya ko kuma a samu ingantacen lafiya wannan shi ne

wannan shi ya na bayani ne akan kirkiran labari na karya akan akan eh kaman akan alura zan ce ko kuma bayar da magunguna na immunization so wannan abu shi ne kamanabin da ka san ba haka bane sai ka je ka rika cewa ai gamnati ta bayar da kila ba gaskiya bane ta bayar da magani a yi kaza ko kuma ta bayar da alurai ayi ma yara adadi kaza bayan kuma alhali wannan abu ba'a yi haka ba ko kuma gomnati mutumya kirkira karya ya ce ai gomnati ta bayar da alurai ta ce za'a ba mayara misali dubu goma toh alhali kila gomnati ta ce ga inan a yi ma yaran ko kuma ba ma ta ce ayi ma yara ba sai kaje kace ai gomnati ta ce toh irin wannan abu gas.. wannan ya gaya ma wannan wannan ma wannan wannan ka ga de magana ba kai ba gindi so dayawa shi ya sa muke ba mutane shawara idan har ba ka ji abu daga magija mai karfi ba ko kuma daga hukumar kewan lafiya ta duniya ko kuma ta kasa ba shi yasa ake so mutumya ringa bincike kafin ya aiwatar da abu wasu mutane za kaga su suke bata likitociku kuma su suke bata al'uma soboda ya da jita jita abunda ba haka ba ka ji mutum yace ai an ce za'a yi kaza alhali ba haka bane ko kuma aceai magani kaza idan ka sha zai kawo makaza wande kila rashin shan wannan maganin zai iya haifar ma da wani matsala can daban amma an hana ka ka sha sakamakon kila shi bazai sha ba ko kuma ya zaga kai ya je ya amfani da wannan maganin amma kar ya hana ka kun ga wannanabun duk ba daidai bane shi yasa muke kira ga mutane su daina kama jita jitan wasu daya dayakun mutane likita ba ya taba yu wa ko kuma malaman kiwon lafiya bazasu taba yuwa su ce za su cutar da mutum ba sai dai kan su ba ka su yi kokari yanda za su yi su baka lafiya wannan shi ne abun da ya kamata mutane su ringa kawo hankalin su wuraren soboda idan ba haka ba wannan watarana mutum ma kai kan ka sai ka rasa kan ka soboda daukan karerai da kake yi ga al'uma

wannan shi ya na bayani ne akan yanda za ka yi ka kare kan ka da kamuwa da wasu cucutuka da su ke cikin in da ake gwaje gwaje a cikin asibiti wannan hanya ita ce mafi sauki ko kuma in ce ita ne mafi alheri a gare ka kai da kake aiki a bareyin da akegwaje gwaje na mutane soboda wani gwajin ba ka san ta yaya ko kuma in ce wani gwajin nan da nan za ka ga ka kamu da wani ciwon da ba ka taba tunani ba shi ya sa so da yawa za ka ga a asibiti wasu likitoci su kan yi kokari su sa kayan da zasu kare jikin su daga kamuwa daga irin wayannan lalurori so da yawa irin wannan idan ka bi ko kuma ka na yi za ka ga wani laluran ba za ka dauke shi ba rashin yin wannan abu shi zai sa ka je ka kwashi wani lalura kuma kaje ka yada shi ga al'uma shi ya sa idan ake so idan da zara ma mutum ya sa irin wayanna kaya ko da ya gama za ka ga ba zai dawo cikin al'uma ba ne kawai da wannan kayan a'a akwai inda wani daki da ake samar wa dan ya kashe ka na shiga dakin zai kashe duk wani kwayan cutan da ya ke jikin riga kafin ma ka kai ga cirewa shi ya sa so da yawa likita ake cewa likita in ba ku ba mutane wannan magana haka yake soboda idan da za mu tsaya mu lura da kyau da a ce ya na son a samu wani damuwa ko kuma matsala za ka ga yana fitowa wannan wur zai je wurin mutane amma rashin son shi nahaka so aka ce yana gamawa zaka ga zai koma wani daki nedan dakin zai kasance ya kashe wyannan kwayoyi cutan da rigan na shi toh misali za'a ce ya dauko sannan kuma idan ya gama ya dan tsaya a dakin shi ma wannan abun y kara kashe jikin na shi ko da ya hau sannan ya fito ya ma wanke hannu ya yi kaza ya yi kaza da sauran su wannan shi ne

wannan da kuke gani wani ko kuma in ce wani babban asibiti na gani na fada har ma in ce kuma na??? abin da ya sa na ce haka? idan ka fara shiga za ka ga bareyi bareyi bareyi bareyi na gani na fada akwai? da farko idan ka fara shiga shi ne bareyin da za ka ga mutane su na zama kafin su sai kati ko kuma kafin su sayi eh kafin su sayi kati daga nan kuma bareyin? da ya kawo bareyin dai ba a jaraba amma dai zan kusa kawo bareyi bareyi da dama akwai bareyin da mama da yaro za a iya sa su kaman idan ta haihu za ka ga bareyin da dai suna sannan kuma akwai bareyin da ake gwda gashin kashi na mutum baya ga nan kuma sannan muna da bareyin da ake gwaje gwajen na jini da duk wani abun da ya shafi gwaji na mutum duk ana yi anan wuraren sannan akwai bareyin da za ka ga ake kwantar da marasu lafiya daban sannan akwai bareyin da ake yin um bareyin da ake yin scanning hoto hoto na ciki baya ga nan kuma akwai bareyn da ake yin theatre sannan kuma akwai bareyin da ake sauran dai abubuwa da dama so a irin wannan wurare za ka ga so da yawa akan wur ko shi kan shi wuraren ka shiga sai ya ba ka sha'awa za ka ga kaman a zuba abinci a kasa ka ci soboda yanayin kulawa da wuraren da ake tsaf tsaftacen wuraren da kuma ba kulawan muhimm ba wuraren muhimmanci soboda a asibiti ba'a son ka je da cuta sannan ka koma gida da cuta a'a ana sonidan ka je asibitine ya zamana ka samu lafiya ba ka dawo gida ba ka da wani lalura ba'a ce an bar asibiti duka duka ba gaskiya ba kyauta ba wannan shi ne abin da ya kamata yauwa wannan kuma shi ne a takai

wannan yana bayani kan yanda mata za su tsaftace jikin su daga daga? ko kuma in ce daga wannan jini da su ke shi wannan jinin da mata su ke yi shi ne yakan yakan nuna mace za ma ta iya samun ciki toh? ne dauki dai mu yi bayani akan yanayin yan da za su tsaftace jikin su yanayi yanda mata za su tsaftace jikin su shi ne idan mace ta na al'ada gaskiya bai kyautuwa ta dauki wani sunma da bai da kyau ta je ta ce za ta sa a gaban ta tsakani da Allah wannan zai iya jawo mata masala sosai so abun da ake so ga mace shi ne idan har ta na wannan al'ada akwai auduga da ake amfani dashi na mata wanda shi za ta yi amfani da shi za ta sashi a gabanta wannan shi ne za ta bi hanya wanda ya fi kyau ya fi kuma dacewa sannan kuma baya ga nan idan har kafinma ta sa audugan ta je ta wanke hannun ta da ko da sabulu ne ta je ta wanke hannun ta kafin ta sa hannun ta dan ta bare audugan idan ta sa ta gama shi kuma ta wanke hannun ta ya dai zamana dai duk abun da za ta yi ta yi shi cikin tsafta saboda? yin haka zai iya haifar mata da wani matsala sosai yin wannan abun shi zai taimaka ma garkuwan jiki ta ya zamana ba ta da wani matsala amma aka sunyin haka shi yakan jawo musu lalurori da dama irin wannan shi ya sa akan ba mutum shawara idan hakan ya farukar ya sake ya amfani da sunma mare kyau ba ma a somutum ya rinka amfani da sunma ko kuma wani kyale ko kuma wani dai abu an fi son ka samu auduga ko dai ga abubuwan da ya dai kamata ya yi amfani da shi wanda ya inganta sai mutum ya ce a'a sai ya amfani da wani abu wannan bai da kyau gaskiya wannan shi ne a takaice

wannan yana bayani akan irin mare lafiyan da ya ji asibiti ko kuma sai ya zo asibiti aka duba shi mare lafiyan da zai zo asibiti za ku da so da yawa likita ya na bayar da yana tura shi wurin inda ake gwaje gwaje ne bayan ya gama ma likitan bayanin irin damo'in da ya ke ji ko kuma irin abubuwan da ya ke ji a jiki shi kuma likita zai ce mai ya je ya je dakin gwaje gwaje idan yaje dakin gwaje gwaje a dakin gwaje gwaje za'a dauki jinin shi idan aka dauki jinin shi daga nan za'a yi mai gwaje gwajen yanayin bayanin dayi ma likita likita ce zai ce toh a yi mai gwaje gwajen yanayin abun da ke damuwan shi idan aka yimai then daga nan sai likitan y aga idan sakamkon ya fita sai likitan ya ga sakamakon da likitan ya bayar da ga nan wuraren likita zai daura shi akan maganin laluran shi ko kuma maganin matsalan da ke damun shi idan likitan daga nanzai iya sa mai wani doka koya daina cin kaza ko ya ci kaza ko kuma kaza kada ya koma abincin shi daga nan wuraren zai fara haramin daina wayancan abubuwan da yake ko kuma cin abincin da likita ya ce mai idan har dazai bi abin da likita zai ce mai toh ina da tabbacin cewa za ka ga sai sami lafiya a cikin lokuta kankani kuma dama shi mukance saukia hankali yake shiga ciwo ne za ka ga lokaci daya farap daya ciwoya shiga shi ya saso da yawa akan bayar da shawaran cewa idan ka ga ciwo yana damun ka toh kar ka bar ciwon nan ya dade a jikin ka ka yi kokari ka yi hanzari ka yi gaggawa ka je asiibiti mafi kusa da kai su zasu baka shawaran kaza ya kamata ka yi ka bar kaza ka yi kaza ka yi kaza rashinzuwa wannan asibiti shi yakan sa mutum ya zamanaya zaman wani iri ko ciwo ya fi karfin shi yazo idan za'a kashe goma ne ya kashe ashirin ko kuma idan za'a kashe ashirin ne ka kashe dubu

shi wannan yana magana ne akan matan da suke da ciki kuma suke zuwa awo so matan da suke da ciki suke zuwa awo za ka ga akwai masu matsala akwai kuma mara su masala bari mudauko mara su matsala mu fara bayani a kai akwai matan da za ka ga ta na zuwa asibiti awo za'a yi mata gwaje gwaje duka gwaje gwajen lafiya lau misali a ce za'a mata a duba mata wannan din ta hawan jini ko kuma yaya abin ne yake ya sauka ne ko ko ya yi kasan gwaji toh idan aka duba mata aka ga ya yi dai dai lafiya lau wannan din ta shi ke nan akwai kuma wa'yanda za ka ga su na da bp suma za ka ga daban toh wa'yanda ba su da shi za ka ga su lafiya lauko da wurinhaihuwa ne za ka ga basu da matsala a wurin haihuwaidan kuma suna bin dokan da asibiti ta basu sunashanmagani za ka ga wayannan lafiya lau zaka ga kuma in Allah yakawo haihuwa za ka ga sunhaihu lafiya akwaikuma wayanda za ka ga suna fama da matsala na hawan jini idan aka gwada su za ka ga jinin na su yana hawa su wayan nan ana su ne za ka ga ko da haihuwan zai zo wasu za ka ga su na kumbura toh idan ya zo da kumburan nan kuma ga shi hawan jini ya hau za ka ga abin na su sai dai addu'a toh suma wasu ana samun irin su haka wasu kuma sai ka ji an cesai an kai ga aiki sakamakon irinwannan abu shi ya saake so so dayawa mutum ya riga zuwa awo ana duba shi ya yanayin jikin shi ya kuma yanayin yande ya ke jin jikin a yanayin yandeyake zuwa likitoci za su ba su shawara shin kaza ya kamata ka yi shin ka bar kaza ka yi kaza soboda yin kaza yana da matukar muhimmanci kuma zai taimaka maka kai da yaran ka ko kuma ke da yarinyanki da ta ke cikinciki kafin ki haifo ta wannan shi ne ake so ga masu awo asibiti ayi kokari kuma ya kamata su yi kokari surika zuwa su na kuma mai da hankali akan magunguna da ake basu suna sha wannan shi ne a takaice

wannan shi wanzami ne kuma me yin qaho kamar yadda muka gani a wannan abu shi wannan yanayin bari in yi bayanin yanayin yadda ake askin sannan kuma inyi bayanin yanayin yadda qahon yake shi yanayin yadda ake aski wanzami yana da kayyayakin shi da yake amfani dasu akwai ask ako kuma in ce zabira ko kuma in ce reza wasu suna amfani da reza wasu kuma aska kuma ga daiyi nan to wannan shi ne sannan zai samu ruwanshi da kuma sabulu idan ya samu ruwa da sabulu zai goga sabulun zai goga zai samu ruwan ya fara shafawa a kai kai idan ya fara shafawa a kai zai dauki sabulu ya goga idan ya goga shine zaku ga gashi ye kumfa idan ye kumfa daga nan wuraren sai ya dauki zabiranshi ko kuma ya dauki reza da abunda ake sa zabiran a ciki sai ya fara mai aski yayin daya gama mai aski daganan wuraren zai samu hannunshi haka sai ya bude hannun idan ya bude hannun sai ya sa kamar yadda kuka gani daga farkon kan zuwa kamar misali zaace tsawon hannunshi daga nan wuraren yana ganin tsawon hannu sai ya sa a daidai bayan wuraren inda hannun ya tsaya banda farko daga daidai inda hannun ya tsaya zai kaishi nan sai ye cycle sai ya zana zero a bayan wuraren idan ya zana zero a bayan wuraren sai ya sa qahon shi idan ya sa qahon shi zaku ga shine wannan abun da yake yana zu qowa yana zuko jinin yana zuqo jinin yana zuqo jinin wannan zuqo wan da akeyi shine yana tara jinin ne wuri guda idan ya tara jinin wuri guda sai ya dan dauki lokaci zaku ga ya cire da ya cire din nan sai ya dauki rezanshi sai ya dan yayyanka wuraren da ya yayyanka wuraren ya yayyanka ya yayyanka sai ya kara maida wannan qahon da ya maida wannan qahon sai ya kara zu qowa ya kara zuqowa ya kara zuqowa ya kara zuqowa sai ya barshi ya dauki lokaci daya dauki lokaci daga nan wuraren idan ya kara daukan lokaci sosai yana daukan lokacin nan to zai cire wannan qahon idan ya cire wannan qahon a wannan qahon zaku ga jini to shine ya ce ya kwantar da kan nashi to wurin cirewan zaku ga jini a cikin wannan qahon da zaa juye shi a kasa zaku ga jini ga yi nan jini baqi haka haka yake wannan shine yanayin yadda akeyin qaho ko kuma in ce wannan shine bayani na wannan bidiyo da kuka gani

Wannan shi ya na baya wannan shi ya na bayani ne akan yanayin yanda zai haɗa ko kuma yanda ya haɗa maganin cu gargajiya ko kuma maganin, eh maganin gargajiya ya sha na maganin Yaje ya samo akwai ganyen ganyen dalbejiya. Sannan kuma ya samo ganyen <noise> ganyen ganyen dai dalbejiya daga nan kuma ya samo na zogala wannan ganye biyu kenan. Sai yazo ya samu lemun tsamin shi da kuma tafarnuwa da kuma citta. Da ya samo su duka sai ya wanke su, duka bayan ya wanke su sai ya zamana ya sa su a tukunya. Da ya sa shi a tukunya ya dafa shi, da ya dafa shi ya dafu sosai sosai da sosai Dan idan ma ya dafu za ka ga har ya na ma ya na yin kala. To da yayi wannan to daga nan shi ne zai yi amfani da shi shine maganin malereye. To shi kuma baya ga nan za ka ga akwai bayanan da suka biyo baya daga nan. Za ka ga akwai yanda ake yi wurin haɗa su idan ana son a haɗa su ya zamana sun zama yadda ba za su riƙa cutar da mutum ba. Tunda wani za ka ga idan yayi zai sha shi ba adadi ne. Irin wannan kuma ka ga zai zo taɓama mutum ya sa jawoma mutum matsala, to irin wannan ba'a fatan a same shi. Ana son a samu irin wanda zai zamana ya kasance ba zai cutar da kai ba kai me sha, sannan kuma ba zai sa ya zamamma matsala ba. Shi yasa ake so irin wannan ya zamana mutum ya sha ya na da adadi. Wannan idan da yanda aka gyara shi aka ce an maida shi zama gari ko kuma an maida shi ya zama na ruwa za ka ga an akwai iya adadin da za'a ce mutum ya sha, ƙila za'a ce mutum ya sha da safe, a sha da rana, ko ƙila ka sha da yamma. Ko kuma a ce ma ka sha da safe, ko ka sha da yamma. Wannan shi ne nike ganin a taƙaice. Kuma idan da za'a riƙa bin irin wannan tsari zai taimaka ma mutane ƙwarai da aniya sannan kuma zai basu ikon ko zai basu daman suyi amfani da magani yanda ya kamata. Wannan shi ne

wannan wannan yana bayani ne akan zubar da jini da mata sukeyi sosai? na al'ada yayin da jini ke zuba sosai misali ace ya wuce sati daya ko dai fiye da haka wannan matsala ne matsala ne ga mata masu irin wannan damuwan shiyasa so da yawa idan mutum ya ga yana fitar da jini irin wannan abunda ye fi mai mafi alkhairi agareshi shine ya zargaya yaje asibtii dan a duba lafiyanshi abun kuma abu na biyu shine akwai yanayin abubuwa da ya kamata mutum ya riqa yi kiyayewa kafin nan kom kuma akwai abubuwan da mutum mutum ya kamata ye ye kokari ya dunga lura dasu so da yawa wani idan yana ci zaqi sosai gab da zai yi al'ada ya kan zamo jini zai riqa zuba mai sosai fiye da yadda yake tunani saboda wannan zaqin da yake ci baya ga nan idan kuma mutum yanayin lokacin da yake al'ada shima ya riqa shan kayan zaqi irin wannan gaskiya ya kan kara kawo mai shima zuban jini shiyasa sau da yawa wanda yake al'ada ko kuma wanda gab da al'adanshi akan so ya dan rage shan kayan zaqi saboda kayan zaqin nan ko kuma abu me zaqi ya kan kawo mai damuwa ko kuma ya sa jinin ya dunga zuba sosai sannan kuma daga nan idan kuma abun ya ci tura misali yana zuban sosai idan yaje asibiti akwai magungunan da likita za ka ga zai rubuta mai don ye amfani dashi ko kuma allura wanda idan akai mai zai samu raguwan wannan karancin zuban jinin wannan shine a takaice?? bayanin da zanyi akan wannan abu ina ganin in sha Allahu anan zan tsaya yau

kamar yadda zanyi bayani a wannan abu da na gani um um alluran alluran um in kamar ya zance alluran yara ko kuma in ce alluran kiyaye wasu larurori da zasu gitto yana da matukar mahimmanci abunda ya sa nace haka yin ma misali yara kanana allura ya kan kiyayesu daga kamuwa da wasu larurori saboda yaro shi yana da saurin kamuwa da lalura saboda dalilin ko shine kwayoyin kwayoyin halit littu nashi ko kuma yanayin jiki nashi be da ko kuma ince garkuwan jikinshi be da karfi kamar na babba shi yaro zaka ga so da yawa nan da nan lalura ta kan kama shi ba kamar babba ba saboda haka shiyasa ake kulawa da yaro ace a bashi allura ko kuma a ce a bashi magani kaza saboda kamuwa da wannan lalura rashin yin wannan abun ya kan zo ya zama matsala ga iyaye wurin karewa bayan ya riga ya kamu kuma ye ta yaya a dawo ta yaya zaa ce zaayi kokarin a kare sai kaga yaro daganan kuma ya zo kila ma a rasa yaro ko kuma yaro ya zo ya wahala iyaye ma suna wahale shiyasa ake bayar da shawara duk wani me yaro ye kokari ya riga kai yaro ana mai rig ana mai rigakafi saboda wannan rigakafin shine yake kara taimakawa yaro ya tashi cikin koshin lafiya yaro ya tashi cikin kuzari yaro ya tashi cikin karsashi wa'ennan abu shiyasa sau da yawa ake ake bayar da shawara ace iyaye suyi kokari su riga bayar da yara ana masu rashin yin wannan abun idan da zaka ga matsalan da yake git towa kai kan ka zaka dauki yaron ka ka kaishi rashin sanin rashin bin ko kuma rashin saurara muhimmancin wa'ennan abubuwan shi yake sa mutum ya kasa kai yaron ko kuma ya ki kaishi

wannan abu da na kalla bayani shi ne akwai cutan da ya ƙirƙir ya fito daga Lagos wanda aka same shi har ya kashe mutane ashirin da biyar wannan cuta ya zamana mutanen gari ko kuma mutanen anguwa sun same shi ne daga yanayin ƙarancin yanayin ƙaranci na kula ko kuma yanayi na ƙaranci na mayar da hankali sannan kuma da rashin sanarwa ma'aikatan lafiya na wannan gari da ke Lagos shi yasa ake so da zaran kaga wani cuta ko kuma wani lalura da baka gane mai ba kai hanzari, ko kuma kai gaggawan sanarwa saboda wurin magance shi sai ya zamo abu ne mai sauƙi rashin yin haka shi yakan sa cuta yai ta yaɗuwa a cikin al'ummomi da dama sakamakon haka yakamata mutane da zaran anga wani abu da ba a gane mai ba sai ai ƙoƙari a maida hankali a gayanma hukuman lafiya wanda zasu zo su bincike su ɗauki matakin da yakamata su kuma abin da yakamata sannan kuma irin wannan yanayi yakan sa al'umma sui ta kaga ya tashi daga nan ya koma can bai yiwuwa ma irin wannan rashin kula ko kuma da rashin mai da hankali ga wannan shi ne zaka ga abu ya zaga duniya baki ɗaya to idan har za a tsaya a riƙa lura ko kuma fahimta ko kuma mayar da hankali da zarar an ga cuta ai ƙoƙarin sanar ma ma'aikata na lafiya hukuman lafiya to zaka ga an samu uhm sauƙi tare da wannan lalura da ke irin faɗowa wannan shi ne a taƙaicen bayani in sha Allah

ko wannan ne cuta da ake bayani shi ne amai da zawo so, amai da zawo ana ɗaukan shi ne sakamakon yanayin abinci ko kuma rashin gyara muhalli sannan kuma wannan cuta yana samuwa yayin zafi, idan gari ya yi zafi so, ta yanda akan bi a kiyaye, ko kuma ta yanda akan bi a samu nasara ga kamuwa da wannan cuta shi ne gyara muhalli sannan kuma kamar yadda muka gani a wannan bidiyo da a kai bayani, kusan mutane ɗari da hamsin sun rasu zama a iya samun fin haka zaka ga suna rasuwa saka na gida ko kuma yanayin ruwa da suke sha, ko kuma yanayin abinci da suke ci yakamata mutane su riƙa kulawa da shi zaka ga idan wannan lalura ya samu wurin yanda ake yi a kiyaye shi yana da matuƙar wahala sakamakon cuta ne mai hatsari kuma mai saurin yaɗuwa a cikin al'umma shi yasa so da yawa likitoci, malamai lafiya sukan bayar da shawaran cewa idan wannan abu ya faru, mutum ya ɗan riƙa kulawa ko da wanke hannu da sa wanke hannunshi da omo ko sabulu ya kuma riƙa sa abin da ke tare hanci don kula da lafiya yanayin wannan cuta zaka ga nan da nan ne mutum ya kamu da ita don haka shi yasa muke bayar da shawara a kula sakamakon kamuwa da irin wannan ciwo wannan shi ne a taƙaicen taƙaitawa sannan kuma muna ba ƴan uwa shawara da su riƙa kulawa da abinci, da kuma muhallinsu, gyaran kwata da kuma sauransu